Abantwana bemfundo yaphansi bafolile eskolo, balindele ukungena . Bangaphandle kwentuba yeskolo, kusavaliwe ukuthi bengene entubeni yeskolo.

Ngabantwana basesikolo bagqoke imifaniswano eluhlaza abangamantombazane bagqoka imifaniswano eyikhakhi abangamajaha.

Kusesikolo lapho kubonakala impawu eziyinkombandlela ebalusela isikolo sonke lapho umuntu afuna ukuya khona kungaba kusendaweni yemidlalo izakhiwo zokuxhumana labantu abanengi kuvezwa yimikhombandlela le ekhanyayo lapha.

Isikolo semfundo ephakeme, eyedlula eyezinga lonke elazakalayo. Izinga eliphezulu, elibalelwa lingelokucina ekufundweni, lapha okwenziwa khona izifundo eziphakemeyo.